Nyɛ dɔba ne pɔgba naŋ siŋ lɛ, a paŋ laŋ taa gyamaa lɛ ba waa yage a gma gma boma a eng plakas poɔ a paŋ zɛge zɛge kaa do kyɛ ka paa are kyɛ têê têê kaa do.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

Pɔgbɔ la kyɛnɛ a mare biiri kyɛ tuo boma ka kaŋ meŋ de kataweɛ koo leɛ daŋgbal ka o tiire kyɛ ka a kaŋ meŋ mare a bie ne wagyɛ zeɛ ka kaŋ meŋ mare a bie kyɛ tuo bɔtɔ ane boma ka ba kyɛnɛ.

Kɔɔto die poɔ la a kyɛ ka fo nyɛ ka teebulɔ a biŋ ka dakoɡro meŋ a biŋ kyɛ ka a teebul kaŋa ka dɔɔ kaŋ pãã do zeŋ a be ka ba leŋ Amɛɛrekan felaŋ a o puoriŋ kyɛ kyɛ ka dɔbɔ ane pɔɡebɔ are kyɛ ka ba mine yɛ zeŋzeŋ.

Puoroo zie la a kyɛ ka a noba pãã waa yaɡa lɛ ka lɔɛ ayi a biŋ ka a lɔr kaŋ zu ka vūūzeɛ ane vūūɡree a be a lɔr sazu poɔ kyɛ a puoroo yiri meŋ waa kpoŋkooŋ lɛ .

Kɔɔte diepoɔ la a kyɛ a noba ŋɛɛ eɛɛ neŋ ba nuu naŋ be a diepoɔ dɔba ba naare poge boŋ yeŋ ka a dɔɔ kaŋ baŋ zeŋ ka tabol biŋ a o niŋee sɔŋɔ ane gilaase.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

Soturibo la a kyɛnɛ a kyɛnɛ sori zu kyɛ a sori pãã taaɛ moɔ ka fo nyɛ teere meŋ ka a yɛ are are a be kyɛ ka kaŋa zaa maŋ pɛɡele o baaɡe ka ba mine meŋ yɛre a ba woori a pãã tu a sori a kyɛnɛ ka a noba waa yaɡa lɛ a do are a ba niŋe soɡa be.